Pɔgeba la a ti taa nuuriŋ aŋ do saa, kyɛ baŋ yɛre kparezeere a de a kpare mine a ŋmaa a le ba kɔkɔɛ a e aŋ yi ba puori baŋ are goɔ sola a kyɛ baŋ kaara ziboŋyeni ka ba nimi a kaara ba nimitɔɔre.

Dɔba ne Pɔgeba la a bebe yaga yaga. Kaa dɔbɔ mine are kaa Pɔgebɔ mine zeŋ. Kaa dɔɔ kaŋa meŋ gbinti a noba nimitɔɔreŋ. Kyɛ ka daga kaŋa meŋ biŋ a ba nimitɔɔriŋ. A ba gyamaa zaa yare la bonsɔgɔne kyɛ vɔgene zupele.

Bibiiri banaare la a gaa baa ka ba te ɔŋ koɔŋ. Ba de la bootiri a toŋ a koɔŋ poɔ a yɛŋ ɔɔŋ. Kaŋa yɛrɛ la kparsɔɔlaa, ka kaŋa meŋ yɛre kpardoɔr, kyɛ baŋ ɔnna a koɔ.

Lɔɛ ne deri na ka vũũ didi aŋ zaa kɔgele a zaa, kyɛ ka alɔɛ mine meŋ are a meŋba di ka daare, ka dao are a be ka nensaalaa meŋ are ka lɔɛ sobiri meŋ a bi a be.

Dͻbͻ bayi la are kuree zie. A dͻͻ kaŋa zuŋinee la ka kaŋa meŋ are a leԑ o puori a tͻgele a o tͻ na. kuree biebe, a bi gyamaa zaa. A kuree mine e la zeere ka mine meŋ e dͻre, kyԑ daare meŋ yi te be la a dͻͻ na naŋ are nimbisogͻ sԑŋ.

pɔgeba bayi la ane bibiiri bata a are lɔɛ ane motori kãã da zie. lɔɛ be la aziiri, ka noba zɔŋ motori a bebe a akãã ziiri mine waa la peɛle ka a mine a ziiri mine waa sɔgelɔ ane doɔre.

Pͻge la zeŋ ka bondirii a biŋ o nimitͻͻreŋ koo pͻgere la sõͻ a yԑre boma a zeŋ dakogi zuŋ a le zutaraa keripootu meŋ biŋee be ka saala bebe ka seleva a dͻgele a saala zuŋ kyԑ ka bogiti meŋ biŋ be ka kͻŋkͻ meŋ biŋ koo liŋi e zeԑ.

Dͻͻ ne bibiiri la, a bibiiri waa la gyamaa, ka a dͻͻ dͻͻŋ ka bomma biŋe o nimitͻͻreŋ. A bibiiri mine zeŋԑԑ la ka ba mine are, ba mine meŋ gba ba yԑre kparԑԑ, ba ba tuŋ nͻͻteԑ.

Noba la are, nemopeɛle. Ba noore la ba enne zaa a pɔge ba enne zaa kyɛ kyɛre a ba nimisogɔ yoŋ. A nenzeɛ pɔge kaŋa yɛre na bonzeere ka ba kyɛlɛɛ na meŋ yɛre bomma aŋ yire neŋ vaare. Teɛ kaŋa are na ba puoriŋ a e kpoŋ kpoŋ lɛ, ko kyɛlee e sɔglaa sɔglaa.

Dɔbɔ dɔbɔ bata la. A ba bata zaa vɔgne na zupilpeɛne kyɛ toore boma a pɔge ba nuuri. Kaŋa eŋ la wɔɔkye sɔglaa kyɛ yɛre baŋ yɛre kparo wogiri wogiri a toore ba nuuri ane a ba gbɛɛ zaa. Ka ba mine meŋ eŋ nimikyaane a kyɛ ti Poole a taa lɛ.

Pɔgebɔ bayi la ane dɔɔ, a are bomɔ ba naŋ sɛle zieŋ kyɛ ka daare a be ba puoriŋ. A pɔge kaŋa toŋ la naatewogri lɛ aŋ kyɛr fẽẽ k'a ta o duŋkunni. K'a dɔɔ be a pɔgeba lomboriŋ.